asibitoci suna tsare tsare da hanyoyi na musamman dan dakile yaɗuwar cututtuka idan an samu ɓarkewan cuta ko taruwar masu ɗau ɗaukeda cuta da zarar an gano wata cuta tana yaɗuwa ko wasu mutane dayawa sun kamu lokaci guda asibiti zai kafa gaggawar commitee kulada lamari mataki na farko shine gano tushan cutar da kuma tantance aɗaɗin wadanda cutar tashafa ana tattara bayanai gani da wadanda suka kamu da wadanda sukayi mu'amala dasu wannan a killace sa'anan a killacesu domin hana ƙarin yaɗuwa sa'anan ma'aikatan asibiti sukan ɗauki matakan ƙariya irin su sanya kayan ƙariya kamar takunkumin fuska da safar hannu da kuma ƙara tsaftace muhalli da wuraren aiki baya ga haka ana iya dakatarda sabbin shigar marasa lafiya zuwa wani sashi na asibiti kuu ma duka asibitin idan lamarin ya tsananta haka kuma ana kara fadakar da ma'aikata da baki gameda hanyoyin karakai da kuma rage zarga zarga acikin asibiti asibitoci sukanyi haɗin gwiwa da hukumomin kiwon lafiya na kasa dan samun taimako da shawarwari harma da aikawa da rahotanni na kai tsaye bayan an shawo kan lamarin ana cigaba da nazari da kwaran matakan kariya dan kaucewa faruwar irin haka agaba

Dabarun rage juriyar ƙwayar cututtuka da inganta amfani da magungunan rigakafi a asibiti. Juriyar ƙwayar cutar da magungunan rigakafi Na ɗaya da na ɗaya daga cikin manyan barazanar lafiya a du Don rage wannan matsala a asibitoci akwai dabaru da dama da za'a iya ɗauka domin kare lafiya, marasa lafiya da inganta maganin da ake amfani da shi. Na farko ingantaccen shirin lura da amfani da magunguna. Asibitoci sun kafa kwamiti na musamman da zai duba yadda ake bayar da magungunan rigakafi. Wannan zai taimaka wajen tabbatar da cewa ana amfani da magani ne kawai idan ya dace da yanayin cuta. Na biyu horasda ma'aikatan lafiya likitoci da sauran ma'aikata sun ssamu horo akan yadda ake gane lokacin da maganin rigakafi ya dace da yadda za su hana amfani da shi ba tare da buƙata. Na uku bincike da gwaje-gwaje na ƙwayoyin cuta. Ayi amfani da gwaje-gwaje don tan-tance irin ƙwayar cutar kafin a bada maganin rigakafi. Wannan zai rage amfani da magungunan da basu dace. Na huɗu tsaftar hannu da kariyar kamuwa da cuta. Hanyoyin tsafta kamar wanke hannu da amfani da safar hannu su kasance wajibi. don rage yaɗuwar ƙwayoyin da ke da juriyar magani. Na biyar ilmantar da marasa lafiya. A wayar da kan marasa lafiya akan illar yawan amfani da maganin rigakafi ba bisa ƙa'ida ba.

Amfani da magungunan rigakafi da kuma yadda ake yin amfani dasu ba dai-dai ba. Magungunan rigakafi, magunguna ne da ake yin amfani da su don kashe ko hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta. Amma ya da mahimmanci a fahimci lokacin da ya dace ayi amfani da su da kuma lokacin da be dace ba. Amfani dasu da ya dace; Na farko cututtukan da ke haddasawa. Ana amfani da magunguna ne kawai don magance cututtukan da ke haifar wa kamar ciwon sanyi, na ciki, cutar mafitsara, da ciwon huhu. Bayan na biyu, bayan gwajin asibiti. Lokacin da likita yayi gwaji ya tabbatar da cewa cuta ce sai ya bada maganin da ya dace. Na uku bin cikakken umurnin likita. dole ne a sha maganin kamar yadda aka rubuta ba'a rage ko ƙarawa ba kuma a kammala a kammala lokacin shan magani koda alamaun cutar sun tafi. Yin amfani da su ba dai-dai ba; Na farko yin amfani da magani don cututtukan da ke haifarwa. Maganin rigakafi ba ya kashe ƙwayoyin cuta don haka baya aiki kan mura, zazzaɓi ko cutar ƙanjamau. Na biyu shan magani ba tare da shawarar likita ba. Shan magani daga gida ko daga tsohuwar rubutaccen magani <noise> na iya haifar da matsala da kuma haɓɓaka juriyar ƙwayar cuta. Na uku tsayawa shan magani kafin lokaci ya cika idan an daina shan magani kafin a kammala lokaci da aka tsara

Yadda shek yadda shekara ke shafara aikin garkuwar jiki da hanyoyin taimakawa lafiyar garkuwa a tsofaffi. Tare da tsufa garkuwar jiki wato tsarin kariya daga cututtuka ya na raguwa a hankali. Wannan na sa tsofaffi su fi saurin kamuwa da cututtuka, su fi fama da matsaloli idan sun kamu da su. Kuma jinyar cuta na iya ɗaukar lokaci mai tsawo kafin su warke. Yadda tsufa ke shafar garkuwar jiki; Na farko raguwar amsa da allurar rigakafi jikin tsofaffin ba ya mayar da martani sosai ga rigakafi kamar yadda jikin matasa ke yi. Hakan ya na rage kariya daga cututtuka. Na biyu yawan cututtuka masu tsanani. Tsofaffin sukan fi fama da ciwon siga hakan hawan-jini da ciwon zuciya. Waɗanda ke ƙara raunana garkuwar jiki. Hanyoyin taimakawa lafiyar garkuwa a tsofaffi; Na farko abinci ma gina jiki, cin abinci me wadatar sinadarai kamar kayan marmari, ganye hatsi da kifi, ya na taimakawa garkuwar jiki. Aiki na biyu, aiki na jiki yin motsa jiki akai-akai kamar tafiya, ya na ƙara kuzari da ƙarfafa garkuwa. Na uku isasshen barci. Tsofaffi su riƙa samun barci mai kyau domi garkuwar jiki ta samu damar aiki yadda ya kamata. Na huɗu guji damuwa. Damuwa mai tsanani na rage ƙarfin garkuwar jiki. Na biyar karɓar rigakafi. Yin allurar rigakafi na yau da kullum kamar su mura, tarin-fuka, da tai da taima da taimakawa sosai.

Muhimmancin ayukka garkuwar jiki da dalilin da yasa take da matuƙar mahimmanci ga lafiyar ɗa. Garkuwar jiki wata muhimmiyar hanya ce da jikin ɗan-adam ke amfani da ita wajen kare kansa daga kamuwa da ƙwayoyin cuta. <noise> Wannan tsarin ya na ƙunshe da ƙwayoyin halitta gaɓoɓi da sauran sinadarai da ke aiki tare don tabbatar da cewa jiki ya na cikin ƙoshin lafiya. Muhimman ayukkan garkuwar jiki; Na farko gane da kawar da ƙwayoyin cuta <noise> garkuwar jiki ta na gano abubuwa da ba na jiki bane. Sannan ta yaƙe su ta hanyar ƙwayoyin kariya. <noise> Na biyu kare jiki daga kamuwa da cuta. Garkuwa na hana ƙwayoyin cuta shiga jiki ko kuma ta taimaka yaɗuwar su idan sun shiga. Na uku gani da kawar da marasa kyau. <noise> Garkuwar jiki ta na iya gano gaɓoɓin da suka lalace ko samu iya haifar da cutar daji da kuma kawar da su kafin su yaɗu. Na huɗu ƙir-ƙirar ƙwayoyin kariya. Bayan jiki ya fuskanci wata cuta ko rigakafi garkuwa ta na iya tuna ƙwayar cutar don ta yaƙi don ta yaƙe cikin sauƙi idan ta dawo. Dalilin da yasa garkuwar jiki ke da matuƙar mahimmanci garkuwar jiki ke hana jiki kamuwa da cututtuka akai-akai ta na taimakawa wajen warkar da raunuka da kuma kula da dai-daitun lafiyar jiki gaba-ɗaya.

Muhimmancin shan ruwa wajen tabbatar aikin garkuwar. <noise> Ruwa ya na da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan-adam. Musamman wajen tallafa aikin garkuwar. Idan jiki bai samu isasshen ruwa ya na iya shafar yadda garkuwar jiki ke aiki wanda hakan zai iya rage ikon jiki wajen yaƙi da cututtuka <noise> Yadda ruwa ke taimakawa garkuwar jiki; Na farko, taimakawa jigilar sinadarai Su ruwa na taimakawa wajen motsa sinadarai na garkuwar jiki zuwa inda ake buƙata don yaƙi da ƙwayoyin cuta. Tsaftace jiki daga guba. Ruwa na taimakawa jiki wajen fitar da ru da guba. <noise> da tarkacen ƙwayoyin cuta ta hanyar fitsari da zufa. Wanda ke rage yiwuwar kamuwa da cututtuka. Na uku ƙare kare fata da sassan jiki Ruwa ya na taimakawa fata da sassan jiki. kamar hanci da maƙogaro su kasance masu danshi wanda ke hana ƙwayoyin cuta shiga ciki, cikin sauƙi. Na huɗu inganta aikin numfashi da narkewar abinci. Ruwa ya na taimakawa wajen narkar da abinci da kuma magance bushewar hanci wanda ke da nasaba da lafiyar garkuwa. Illar rashin shan ruwa isasshe; Na farko <noise> sauƙin kamuwa da mura, sanyi, da sauran cututtuka. Na biyu tashin hankali daga jiya wanda ke iya raunana jiki gaba-ɗaya.

Yadda abinci ke shafar haɗarin naƙasa ko matsalolin lokacin haihuwa a lokacin ciki. Abinci mai gina jiki ya na da matuƙar mahimmanci ga lafiyar uwa da jariri a lokacin ɗaukar ciki. Abinci marar kyau na iya ƙara haɗarin naƙasa ga jariri da kuma hafar da matsaloli yayin haihuwa ko Yadda abinci ke shafar lafiyar jariri; Na farko, ƙarancin ƙwai yawancin maga <noise> rashin isasshen magani kafin da yayin farkon ciki na iya haddasa naƙasar jijiya da ƙashin baya. Na biyu, ƙarancin sinadarai masu am rashin sinadarai masu amfani na iya haddasa jinkirin cigaban jarir naƙasa da matsalolin ƙwaƙwalwa <noise> ko ƙashi. Na uku yawan abinci marar kyau. Cin abinci mai kitse da sukari sosai na iya jawo ƙiba mai yawa da ciwon siga a lokacin ci wanda ke iya haifar da haihuwar jariri mai nauyi da matsalolin haihuwa. Matsalolin da uwa ke iya fuskanta; Na farko, zubar da ciki ko haihuwar jariri marar rai. Na biyu hawaun-jini a lokacin ciki. Na uku, ƙarancin jini wanda ke sa gajiya da kasala. <noise> Yadda mace mai ciki za ta kula da abincin ta; cin abinci mai haɗe da kayan lambu, hatsi, ƴaƴa itatuwa, madara, da kifi, shan ruwa da yawa, ɗaukar sinadaran ƙari

Yanda abincin mace me ciki ke shafar yiwuwa ta kamu da ciwon siga na lokacin ciki. <noise> Ciwon siga na lokacin ciki cuta ce da ke faruwa ne a lokacin ɗaukan ciki. Inda jikin mace ke kasa sarrafa sukarin jiki yadda ya kamata. Abincin da mace ke ci a lokacin ciki na taka muhir muhimmiyar rawa wajen ko ƙara yiwuwar kamuwa da wannan cuta. Yadda abinci ke tasiri kan ciwon siga na ciki; Na farko, yawan cin abinci mai sukari da mai <noise> cin kayan zaƙi da abinci me kitse na saurin narkewa kamar farin burodi, lemu, na iya ƙara yawan sikari a jini da kuma rage yadda insulin Na biyu ƙarancin in ƙarancin kayan marmari rashin cin abinci mai in gai ci mai inganci hatsi, <noise> gaba-ɗaya da ƴaƴan itaciya na hana ji i samun kayan jini jiki masu taimakawa wajen dai-daita sukarin jini. Na uku, yawan cin abinci fiye da ƙima cikin abinci fiye da ƙimar ki na iya haddasa guba wanda shima ya na ƙara haɗarin kamuwa da ciwon siga a lokacin ci <noise> Abubuwan da za su rage haɗarin Na farko cin abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, hatsi, da gaba-ɗaya <noise> kifi, wake da madara marar mai.

abincin gamsheshen ciki muhimminin abubuwan gina jiki da mata su um masu juna biyu suke buƙata dan cigaban jariri a lokacin ɗaukar ciki jikn mace na buƙatar ƙarin sinadarai masu gina jiki don tallafawa don tallafawa cigaban jariri da kuma kare lafiya ga wasu muhimmin sinadarai da yakamata mace me ciki ta tabbatar tana samu na parko wananan yana temakawa wajan hana naƙasu a ƙwaƙwalwan da ƙa ƙa um ƙashin baya na jariri anan buƙatar a sha kafin ɗaukar ciki da kuma acikin watannin farko na biyu ɗarfe yana taimakawa wajan samar da jini me kyau domin ɗaukar iskar dake shaƙa da ake shaƙa zuwaga jariri rashin karfe yana iya janyo ƙarancin jini na uku calcium nada mahimmanci wajan gina ƙashi da hakoran jariri idan bai isa ba jiki zai fara ɗauka daga ƙasan na huɗu wanan yana temakawa waje gina ƙwayoyin hallitta da kuma cigaban gaɓoɓin jariri na biyar yanada anpani wajan cigaban ƙwaƙwalwa dana jijiyoyin jariri rashin rashin shi na iya haddasa mats um matsalan hankali na shida yana temakawa jiki wajan shan calciium da ƙari lafiya ƙashi na bakwai musamman gwajin jini waƴanda suna temaka wa cigaban ƙwaƴwalwa da idon jari

yadda cin abincin ke ƙaruwa a lokacin ciki da adaddin adadin da ake buƙata a lokacin daukar ciki mace na buƙatar ƙarin abinci domin tallafawa kanta da jariri dake cikin cikin ta wanan ƙarin abincin yanada nasaba da ƙaruwar buƙakatun jiki da kuma ci gaban jariri a watanni uku farko na ciki mace data buƙata ƙarin abinci kalakala saidai kawai taci abinci me gina jiki domin rage gajiya da ciwon ciki amma daga watanni na huɗu zuwa na shida ana buƙatan ƙarin abinci kusan kala ɗari uku da arbain a rana daga watanni na bakwai har zuwa haihuwa ana buƙatan ƙarin guda arbain da ham guda ɗari huɗu da hamsin a rana gabaɗaya mace me ciki na buƙatan tsakanin dubu biyu da ɗari biyu zuwa dubu biyu da ɗari tara a rana dangane da shekarunta nauyin ta ƙafin ci ƙafin ciki da kuma yadda take motsa jiki wadannan kalolin na ka ya kamata su pito ne daga abinci me kyau kamar hatsi da kayan filawa masu gina jiki trin su shinkafa da kuma kayan filawa kayan lambu ƴaƴan masu launi irir iri madara da kifi kayan marmari da kuma ruwa me yawa cin abinci me yawa da ba shi da bashda gina jiki zai iya kawo ƙiba da matsalolin lafiya

Yadda ake shiryawa dan abubuwa da ba'a taɓa tsanmani lokacin haihuwa ba haihuwa wani lamari ne mai cike da sauye-sauye kuma wasu abubuwa na iya faruwa da ba'a yi tsamani ba don haka yana da mutukar muhimmanci mace da iyalin ta suyi shiri tun kafin lokaci ga wasu hanyoyi da za'a bi don shiryawa na farko shirya, shirya tsaf da wuri a fara shiryawa tun makowanni kafin ranar haihuwa a haɗa jakar haihuwa da kaya kamar kayan jariri kayan uwa takardun asibiti da abinci mai sauki na biyu tattaunawa da likita ayi magana da likita game da game da duk wani haɗari da ze iya tasowa a fahimci hanyoyin haihuwa daban-daban da yuwar amfani dasu idan bukata ta taso na uku sanin alamun gagawa a koyi alamu da ke nuna cewa wani abu na bukatar kulawar gagawa kamar ciwon ciki da bai dena ba zubar da jini mai yawa ko rashin motsin jariri na huɗu tsarin gagawa a tsara yadda za'a isa asibiti cikin gagawa a tabbatar da akwai wanda ze raka da mashin da za'a hau haka kuma a san asibitin da aka fi so zuwa da lambar wayar su na biyar tai makon iyali da abokai a sannan da wasu na kusa domin su taimaka idan wata matsala ta taso musamman idan akwai sauran yara a gida na shida shiri da ruhi.

alamomin da ke nuna daidaitaccen latsar nono sune na farko bakin jariri yana buɗe sosai na biyu gabanin jariri yana fuskantar nono gaba ɗaya ba'a juya jefe ba na uku bakin jariri yana rufe mafi yawan ɓangaren fata me duhu a kusa da kan nono musamman ɓangaren ƙasa na huɗu sassan kumatun jariri suna motsawa a hankali alamar yana tsotsa yadda ya dace na biyar ba'a jin ciwo sosai a nono bayan ɗan lokaci yadda ake cimma daidai taccen latsar nono na farko zaunar da jariri a gaban nonon uwa yana kallon nonon gaba ɗaya cikin sa yana fuskantar cikin sa na biyu ki riƙe jariri da kyau ta yadda kansa da jikin sa duka ke goyon baya na uku taɓa bakin jariri da nono yana sa ya buɗe baki sosai na huɗu a lokacin daya buɗe ja shi kusa da nonon cikin sauri ba lallai ki matsa nonon ba na biyar ka tabbatar yana kama mafi yawan gefen nonon yana da amfani a nemi taimako daga ma'aikacin jinya ko ƙwararre a shayarwa idan ana fuskantar matsala daidaitaccen latsar nono yana taimakawa uwa da jariri suji daɗi lokacin shayarwa shin kina son gurin shayarwa gaba ɗaya inhar kana so yaron ka ya samu kuzari zaka na bashi nono yana sha cikin ƙwarewa da aminci nono yana buɗe ma yara ƙwaƙwalwa yana sa su saurin wayo kamar saurin magana saurin tafiya saurin yin abubuwa cikin ƙwarewa gaba ɗaya

Hanyoyin fitar da madarar mama da adanar da ita fitar da madarar mama na da amfani ga uwa da jariri. Musamman idan uwa baza ta iya shayarwa kai tsaye hakanan ya na taimakawa wajen ƙarfafa samar da madara da kuma adana madara don amfani da gaba. Hanyoyin fitar da madara fitar da madara da a wanke hannu da kyau a riƙe nono a hankali da yatsu biyu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa a dannan a hankali cikin nono zuwa gaba a maimaita har madara ta fara fita. Na biyu, Amfani da famfon madara ana iya amfani da famfo hannu ko na lantarki. A tas a tsaftace famfo kamar kafin amfani sannan dai dai a dai dai ta shi bisa nono ana ja ko danna famfo a hankali har madara ta fara fita. Adanar madara a zuba madara cikin kwalban roba mai tsafta, ko jakar ajiya, da aka tanadar don madarar mama na biyu, a rubuta ranar da aka fitar da madara a jikin kwalba, adana ɗakin ɗumi ba fiye da awa huɗu firiji har zuwa ƙwanaki huɗu lura a guji sake daskarar da madarar da ta riga ta narke a ɗumama madarar a cikin ruwar ɗumi ba tare da amfani da maɗumamar zafi ba

Sanadin raguwa ko ƙarancin madarar mama da yadda ake magance su. Ƙarancin madarar mama wata matsala ce da ke damun wasu matan musamman a farkon kwanakin haihuwa. Marar na iya raguwa saboda dalilai daba-daban amma yawanci ana iya gyara lamarin da lokacin da kulawa. Sanadin Ƙarancin madarar sun haɗa da rashin shayarwa a kai a kai, Idan ba'a shayarda jariri ko fitar da madara a kai a kai ba, jiki bazai samu saƙo ya ƙara samar da madara ba. Na biyu, Matsalar latsar mama Idan jariri bai kama nono da kyau ba, bazai iya shan madara yadda ya kamata ba hakan ya na rage samarwa. Na uku rashin cin abinci mai gina jiki. rashin lafiyayyen abinci ya na iya rage ƙarfafa jiki wajen samar da madara. Na huɗu. Tashin hankali ko gajiya damuwar damuwar zuwa da gajiya na iya damuwar zuciya da gajiya na iya hana fitar da madara yadda ya kamata. Na biyar wasu magunguna ko cututtuka. A wasu lokuta, magunguna ko yanayin lafiya na iya kawo cikas. Yadda ake ƙarfafa samar da madara a shayar da jariri ko fitar da madara a kullum so takwas ko zuwa sha biyu a rana. Na biyu A tabbatar da jariri ya na kama nono dai dai. Dai dai latsar nono. Na uku. A ci abinci mai gina jiki da shan ruwa sosai. Na huɗu. A huta da kuma rage damuwa. Na biyar. A guji amfani da ƙafin madara sai da shawarar likita.

Yadda ake gane da kuma magance ciwo ko raunin kan nono. Ciwo ko raunin kan nono matsaloli ne da ake yawan fuskanta lokacin shayarwa musamman a farkon kwanaki idan ba'au kula da su da wuri ba, su na iya hana uwa ci gaba da shayarwa cikin jin daɗi. Alamomin ciwo ko raunin kan nono. Jin zafi yayin da ko bayan shayarwa. Na biyu. Fitar da jini ko ɗigon jini a kan nono. Na uku. Fitar nono ta zama ta zama ja, ta tsage ko ta yi ƙwari. Jin ɗaci ko ƙaiƙayi a wurin. Sanadin matsalar. Na farko. Matsalar kama nono. Jariri ya na kama kan nono kawai ba tare da haɗa nonon ba. Na biyu. Rashin sauya nono yayin shayarwa. Shayar da jariri daga nono ɗaya kawai har har ya yi har yayi tsawo. Na uku. Tsotsa da ƙarfi ko shan madara da wahala daga jariri. Na huɗu. Amfani da famfo ko kwalba da ba dai-dai ba. Yadda a ke magance ciwon nono. A fara shayarwa da nonon da baifi ciwo ba. A gyara latsar nono ta hanyar tabbatar jariri ya na kama nono dai-dai. Abar ɗan ɗugon madara ya bushe a kan nono ba ya shayarwa bayan shayarwa domin ya na taimakawa warkewa. A guji sabulu mai ƙarfi, ko shafawa da abu mai busar da fata.

yadda jadawalin rigakafi ke bambanta ga yara masu shirin tafiya zuwa ƙasashe masu haɗari idan yaro zaiyi tafiya zuwa ƙasashen da ake ganin sunada haɗari kamuwa da cuttuka yanada mahimmanci a tsara masa rigakafi na musamman kafin tafiya waɗannan rigakafin suka banbanta da na yara dake zama a gidan saboda karin kariya da ake buƙata yadda jadawalin ke banbanta na farko karin rigakafin wasu ƙasashen na buƙatar rigaƙafin da ba a saba da su a jadawalin yara na yau da kullum misalin sun hada da na farko ana bukatarsa idan ana tafiya zuwa wasu ƙasashen najeriya na ƙudancin? na biyu ciwon ciki me tsanani ga waɗanda ke tafiya zuwa kasashen da tsaftar ruwa da abinci keda matsala na uku ga yara da basu taba samun rigakafin ba musamman idan zasu ci abinci daga kasuwa ko waje? na biyar sankarau, ana ba ɗa ita musamman ga masu shirin zuwa kasashen da cutar take yawan faruwa na biyu, farfaɗo da allurai idan yaro bai gama rigakafin da ake bukata ba za a iya bashi wasu allurai cikin gaggawa kafin tafiya na uku lokacin rigakafi yana da kyau a fara rigakafi akalla makonni huɗu zuwa shida kafin tafiya domin alluran su yi tasiri

Jadawalin rigakafin ƙarin lokaci ga yara da suka fara makara da allura wasu yara na rasa rigakafin akan lokaci saboda dalilai daban-daban kamar rashin zuwa asibiti cuta ko matsalolin lafiya amma har yanzu akwai dama cike giɓin ta hanyar amfani da jadawalin rigakafin na karin lokaci domin rage lafiyar yaro daga cututtuka masu hatsari yadda ake bin wannan jadawalin tantance wane allura yaro ya riga ya samu likita zai dubi katin rigakafin domin gano abunda yaro ya riga ya samu da abunda ya rage rigakafin da ake iya farawa ko cigaba da su na farko rigakafin zazzaɓi rigakafin cuta me karya garkuwan jiki rigakafin cion ciki rigakafin kurajen cizon sauro na uku bada allurai da tazarar lokaci da ta dace ba'a bukatar farawa daga farko sai dai idan lokaci ya ja sosai ana bada rigakafin da ya rage tare da tazara tsakanin allurai kamar yadda tsarin lafiya ya tanada na hudu gudanar da rigakafin cikin kulawa a tabbata cewa yaron da zai yaron bashida bashida wata cuta me tsanani kafin faruwa a rubuta sabon sabon jadawali don bin saura da aka rage

? inganta amfanin magunguna cikin aminci wannan yana nufin tabbatar da cewa mutane suna amfani da magunguna yadda ya kamata dai-dai da shawarar likita ko likitan magani samun magunguna cikin lokaci yanada matukar mahimmanci a tabbatar da cewa mutane na samun magunguna da suke bukata cikin lokaci rashin samun magani cikin lokaci na iya janyo uhm uhm lafiya ko ma rasa rai na uku ilimin lafiya da bada shawara ilimin lafiya yana taimakawa jama'a su fahimci yacce za su kula da kansu da kuma yadda zasu kaucewa cututtuka, na hudu dubawa da hanyoyin rigakafin dubawa na nufin gano cuta kafin ta bayyana sosai yayin da rigakafi ke nufin matakan da ake dauka don kaucewa kamuwa da cututtuka wannan yana yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cututtuka da kuma kiyayewa lafiya tun kafin cuta ta faru kauyuka, na biyar, kauyuka da yankunan da basu da wadatacen hanyoyin tafiya waɗannan sune wuraren da basu da isassun cibiyoyin lafiya ko ma'aikata a sannan da waɗannan ayyuka a irin waɗannan wuraren zai taimaka wajen rage giɓin kiwon lafiya tsakanin birane da kauyukan wannan yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cututtukan da kuma kiyayewa lafiya tun kafin cuta ta faru haka kuma bada shawara yana taimakawa mutum ya yanke shawara mai kyau game da lafiyarsa da magani

Yin tunanin zuciya. yin tunani cikin nutsuwa yana taimakwa wajen kawar da damuwa da gajiya na biyu rubuta abinda ke ciki rubuta abubuwan da ke damun zuciya ko tunani a takarda yana taimakawa sosai wajen rage nauyin da akeji a rai na uku shan shayi mai taimakawa mai taimakawa barci shan shayi mai daɗi da ke ɗaauke da sinadarai masu sa natsuwa yana taimakawa wajen samun barci mai kyau na huɗu yin wanka da ruwan zafi wanka da ruwan zafi yana taimakawa wajen sakar jiki da kawar da gajiya yana taimakawa tsokoki suyi sanyi da kuma ƙara yawan barci mai zurfi na biyar yin wasanni ayyukan motsa jiki kamar gudu yoga, ko yawan yawon keke suna inganta lafiyar jiki da kwakwalwa yin motsa jiki akai-akai yana taimakawa wajen sakin sinadarai masu daɗi a jiki da rage damuwa na shida tafiya a waje tafiya a waje, musamman a inda ciyayi ko itatuwa suke tana taimakawa wajen sabunta tunani da jin daɗin zuciya na bakwai nunfashi mai zurfi yin nunfashi mai zurfi cikin nutsuwa yana taimakawa wajen rage tashin hankali da gyara bugun zuciya wannan hanya ce mai sauki amma mai karfi wajen kawo kwanciyar hankali na takwas cire kai daga na'ura kasancewa ba tare da wayan hannu ko na'ura da ɗan lokaci ba yana taimakwa wajen kawar da damuwar rayuwa kwalliya da da kiba da kiɗa jin kiɗa da kake so musamman me daɗi kunna da natsuwa, yana sa zuciya tayi dadi nunfashi da ƙamshi mai daɗi yana sa zuciya tayi daɗi

Hanyoyin masu sauki masu sauki don sh shirya yzro zuwa barci cikin natsuwa na farko a bada abincin dare da wuri na biyu a guji hayaniya da tashinb hankali na uku ayi wanka ko tsaftace jiki cikin salo na hudu lokacin labari na biyar shakatawa da motsa jiki cikin natsuwa yin dan mo yin dan motsi mai laushi kamar juywa ko shimfida jiki da rung da runguma kafin kwanciya na sa jiki da kwakwalwa su huta sosai um karanta labari karanta labari mai dadi ko fada da hikima na temaka yaro wajen jin kwanciyar hankali yana kuma karfafa hadin kai tsakanin iyaye da yaro wannan na temakawa tunaninsa ya natsu mafarki mai kyau kwanka me dadi ko shafe jiki da tsinma me dimi yanasa yaron ya natsu kuma yaji dadi tsaf tsaftar jiki da bakin yaro kafin barci na ba bashi natsuwa da kwanciyar hankali dole ne a tabbatar da cewa ba hayaniya ko wani abu mai daukar hankali kamar wayan celula ko talabijin kafin barci um wannan yaro wannan yana temakawa kwakwalwa ta natsu dakuma saukaka matsin lamba da gajiya da yaro ya tattara a rana yin hakan yana ba jikin yaro lokaci ya narkar da abincin kafin lokacin barci wannan na temakawa wajen hana kumnuri ko rashin jin dadi a a jik a ciki yayin barci kuma yana koya madu tsarin lokaci da kyau um yin barci